Ambba de'iyaa dumma dumma trasnporttiyanne kaamiyaa laaggiya asata terapiketi poliseti shiishshidi etayyo dumma dumma zoretatta immidi de'iyaa heezzu terapiketi beettoosona.

Issi woossiyo keettani goyinuwaa siraattay wuroggappe guyoyaani woossiyo keetta kaalettiya cimmatti yelagga naatta, hagaddani yaagi zoriddi do'ossona carkko naqaashshatta lo"obawu go'ettana mala giidi zoriyaa imoosona.

Heezzu yelaga naati Yuunbburshshiyaa giddon de'iya Suppermsrketiya gelidi puula miishshata shammi ekkidi bantta kushiyan oyqqidi kaamiyaara biide deiya naati doosona.

katamaa ayssiya dumma dumma erettida kaalettiya aawatinne issi issi qassi kawo ooso oottiyaa asati shiiqidoosaani dumma dumma katameessi koshshiya baaso hagaaza oottanawu zorettiidi de"osona.

Qamani Aayiya Aaway naati gididi issippe sooni kawuwaa miidogappe guyiyani odi bessan beanasi oduwaa siyanasi i Aaway na'aa odi bessa doyana mala azaaziis.

Amban de'iya huuphiya loyttiyo keettan dumma dumma huuphiya qanxxiyo maashine qommoti cora asata huuphiya qanxxiya asati de'oosona.

Yaa'aa sohuwan cora asati shiiqqiddosaan dumma dumma kaalettiya asata baaso hagaazaa oosuwan eta kaafanaassi shiiqqida deree eta anjjiidi de'iyogee beettees.

Yaa'a sohuwan shiiqi uttida cora asati dumma dummaasappe shiiqid ambba xeeliyaagan kawo oosanchchata gidinkka dumma dumma xoqqa sohuwan de'iya asati katameyyo baaso ooso ootana mala giidi oyshsha oychchidi de'oosona.

Issi tamaare na'ay timirtte keettaa wodee gaakkido giishshasi bari qan"iyaa qan"idi bari kuushshiyaan maxaafaa oykkidi qassikka xaafo miishshaa oykkidi luxxeta keettaa biidi de'ees.

timirte keettaappe soo simmiyo wodiyan aayiyanne aawaynne laaxaa miidi wolayttatto oduwa ezgiidi de'oososna.

bullacha saatiyani issi bulachettiyagee dumma dumma kaamiya ekkidi ambaani yexiidinne ufaytiidi hemetiidi de'iyagee beetoosona.

Gita shuchchappe oosetida keettappe sintta baggan tokketi uttida issi ciishshay de'ees. ha gita shuchchappe oosetida suyqqiyan issoy dooyya des. issoy qa gorday des. gordda de'iyaage sanqqay aymeran tiyettidee?

Ambbaan cora yelaga naati wonttimaattan denddiidi kaamiya ogiya loyttanawu bantta puulayiyaa miishshaata oykkidi issippe gididi ogiya loyttidi de'iya cora yelaga naati de'oosona.

Yelaga na'iya bari azzina dumma dumma qooriya wottiyo alleqotanne kushiyan wottiyo alleeqota shammana mala a ekkada allequwaa bayzziyo keetta baydda dawus.

Baalaa wodiyan ayiaa ashaaruwaaduwaa buuluwaa ekkada geeshuwaa giyoo ushshaa giigissaydda dawusu. Xade baggaara qassi michchiyaa barbbariyaa daaxxaydda dawusu.

Issi bullachchay kiyido keettaani dumma dummaa oosota oottanaayyo bullachchaa kessiyaa bitanee dumma dumma dere asaanne so asaa bullachchay gakkanaappe koyiro oosuwua oottidi maaddana mala eta shoobbiiddi de'ees.

Oge doonan ambban deiya dumma dummabata zal'iyaa asati ogee doonan eqqidi bantta zal'iyo miishshaa kushiyan wottiyo saatiyaa, ayfiyan wottiyo manaxiriyaduwa oyqqi uttidosona.

Wogga gallassi bataskkanani goynuwoy wuroogappe guyyiyan woosiyo keetta bitanee denddi eqqidi dumma dumma saminttatun de'iyaa erissota erisside de'iyaa bitanee de'ees.

Cora asati dembban citan citan eqqida asatinne sintta baggaara qassi issippe gulbbati uttida asati doossona. ha asatuppe sintta baggaara gulbbati uttidaageeti aappunee?

issi ambban de'iya suppermarkeetiyani dumma dumma miyobata bayzziya supermarkeetiya goday kawuwa maatay baynan dumma dummabata qosan ootiyoga be'idi he bitaniya qashuwawu efidi de'oosona

Ogiya doonaani Cora yelaga naati caammaa qucciyo sohuwan guye baggaara qassi miccidi kalssiyanne buttanttattanne hegaanne hegaa malatiyabata bayzzidi de'iyageeti de'oosona.

otrrodookisse keetaani guye bagaani mitati de'oosona. qassi ha bataskaanappe sintta bagaani cora naati eqqiosona. ha naatu qooday aapunee?

cora asati ogiyaara heemetiddi de'iyaagetti beettosona. ha asatuppe guyye baggaara haahuwaan deree de'iyaagee beettees. qassikka ogiyaappe hadirssa baggaaranne ushshacha baggaara qorqqoro kettati beettoosona. ha keetatuppe issoy ay mala meran tiyetti uttidee?

Issi luxetta keettaani luxetta keettaassi gadaawa gidiyageeti timirttee doommiyo wode dumma dumma maxaafata tamaare naatussi gishiiddi de"oosona.

So giddon aayiya, aawaynne naati de'iyosan tukkiya uyiiddi de'ishiin dumma dumma oduwa aattidi de'iya wodala ganjjee oduwa aattidi toho kuwaasiyaga ehiin aaway hegaa laama! Giidi oddiidi dees.

Ogiya doonaani shemppi ekki uttanawu meretida sohuwan cora asati maxaafata oyqqidi nabbabbiid de'iya asati de'oosona.

Nu ambbaan de'iya gita asay hayqqiddo sohuwan cora dere asaynne so asay denddidi a moogissanasi ekkidi ba taskkana efiidi de'oosona.

Cora gandaappe yiida naatussi elekitiroonikke miishshata bayzziyo koskkiyan issi yelaga na'ay silkkiya shamiidi de'iya na'ay de'ees.

Luxetta keettan dumma dumma erissotta xaafidoga tamaaree naati ubbaykka he erissuwa naabbabana mala timirtte keettayo gadaawaa gidiyagee odiiddi de'ees.

Issi keettaa asati hara biitta baanaassi keettaanne de"iyo keettaa bayizzidi bantta so miishshata kaamiya bollan caanidi ekkidi biiddi doosona.

Ambban de"iya issi koskkiyaani dumma dumma so miishshata bayizziya bitaniya achchaani cora maccaasattinne attuma asayinne bantta soo giigissanaassi so miishshata shammiidi doosona.

Issi ganddaani cora asati coratti shiiqidi mittaa ayfetane atakilttiyaa tokkanaayoo ollaa bookkiiddi doosona. Baggaati qassi mittaa ayfiyaanne atakilttiyaa puutiyaa oyikkidi de'oosona.

Issi bitanee hare gaaariyan goshsha muruta gidida boynaanne shukkaariya caanidi qocaa ehiiddi de'es. He bitanee qassi qocaa ehiidoogappe simmin daro zal''anchchati a bolli shiiqidi ta ekkana, ta ekkana giyoogan warettiiddi de'iyaageeti beettoosona.

Qocaani issi mishiriya bari gediya micca uttidaara beettawus. Ippe sintta baggaara hiixetti uttida sharay de'ees. Qassikka sinttan buurati de"oosona. Kushe hiillan merettida urqqaappe merettidaagee heezzay issisaa shiiqi uttidaagaa sunttay ayibaa geetetii?

Issi ambban de'iya tukke keettaaninne katta keettan kare baggaara uyiiddi de'iya asatu gidduwan issi yelaga na'ay bari kushiyan cora saatetanne dumma dumma buqurata bayzziiddi de'ees.

Ambban de'iyaa kawo oosanchchati timirtte keettaa essidoogayoo baaso oosuwaa oottaanaasi cora asaa dentteretiri he oossuwaa oottiyoo sohuwaa asaa ekkidi biidi doosona.

Issi ushsha keettan giddo baggaara tiyettida maata qalaame de'ees. Ha duqqeti uttida ushsha sunttay aybba getetti? qassi ikka ay mere?

Yelaga naati kushe kuwaasiya dembbaani ispporttiya oottiiddi diyageeti beettoosona. Etappe qassi miyye baggaani qorqqoruwan daasettida daasee de"es. Ha yelaga naati ayi mala meraa maayi uttidonaa?

Yelaga naati gonggoloy de'iyo heeran keehin gita mittatinne gita zaallati de'iyoosa achchan sintta baggaara eqqida maccaa naatinne attuma naati beettoosona. ha asati qoodan aappune?

Issi puulatti uttida keetta garssan oydde sa'an diyaage beettees. Qassikka he oyddiyappe gede baggaara xomppe malay yafaranxxo malaara biidaage beettees. Qassikka issi asa kushe oyqqido hayttan wottiyo guddichchaa qooday aappunee?

Sintta baggaara puulatti alleeqi uttida Orttodoogise woossiyo keettaa qeeseti de'oosona. Etappe guyye baggaara qassi maata meray de'iyo, adil"e ciishsha meray de'iyonne zo'o meray de'iyo gita adussa magalashoy de'ees. Ha uttida qeesetu qooday aappunee?

ambbaan musuluume wossiyoo keettaa keexxidi d'iyaa asati he orraata keettaa liphiyaan musuluume woosiyoo keettaa qonccisiyaa qgina milatiyaa malaataa woottidi de'oosona.

Puulati uttida asati de'oosona. Ha asati bantta bootta maayyuwaa maayyidi dungguzaara aleeqqi uttidoosona. Ha sintta baggaara eqqida asatu qoodday aappune?

Wolayttan Yunbburshshe giddon de'iya supper markkeetiyappe xade baggaara issi tukke keettaan Cora yelaga naati kare baggaara uttidi tukkiya uyiidi de'oosona.

Heezzu yelaga naati bantta so asay kiittido zal'iyaa zal'anawu Zambbiliya kushiyan oykkidi issi aaho ogiyaara miiccidinne kaa'ide banttana pashkkissiiddi ogiyaara hemettiide de'iyaageeti beettoosona.

usupuntta kifiliya tamaare na'ay luxetaani koyro xekkaa kiyidi aawaa bessanaayo soo yiidi baagaa karddiya ekkidi a bessidi de'ees. aawaykka ufayttidi a daagaa biraa immidi de'ees.

issi qumma miyo keetani dumma dumma maxaafata ekkidi godaa bollan misimaariyan cadcadi keehi pulayi wotidddo dumma dumma maxaafati de'oosona.

Gutaaran issisaa shiiqqi uttida asati dumma dummabaa biittiyoo xeelliyaagan tobbanawu erettida kaleetiyaa awaata shiishidi dumma dummabaa oychiidi de'oosona.

Timirtte keettan de'iya waanna gadaawa gididaagee tamaare naati luxettaani minnidi kaallana mala etayyo keehippe qonccissuwa etayyo banddiraa sohuwan odiiddi dees.

Ambban baalay gaakido wodiyaan issi keettan de'iyaa aaway suyqqetta biidi dumma dumma ushsa zal''iyo keettappe ushshata bari hare gaariya caanidi soo eehi gelisside de'ees.

Cora asata shiishshidi dumma dummasaappe yiida ambbaa puulayiyogaa gaasuwani xoqqa sohuwaninne de'iya asati dere asaanne heeraa asata shiishshidi zoriya immiiddi doosona.

keetta garssan karexxi uttida asa eesho maasttiyaagii de'ees. ha keettaayyo gidduwan eqqida keettaa tuussaa xaphuwan urqqaappe oosettida kushe miishshai de'ees. ha miishshaa sunttay aybe qassi eti qoodan aappunee?

daamoota woyde alddaana zorata keetta oyddantto yuusho taman isintto ooso layttaa koyro eso konssoonuwaa ha konssoonoy aappuntta aginan qassi aappun gallassaaninne ay maartta layttan ha konssoonoy polettoy

haami oogeeppe hefinttan keehi puulatti uchchadi xomppiyan alleqi uttida issi ushsha keettai de'ees. ha usha keettaappe miiyye baggan qassi adil"e ciishsha meray de'iyo cora lo"iya ciishati togetti uttidosona. ha kaamiyoogiyan eqqida naa"u tohuwaaradiya mootoreti aappune?

puuttuwoappe oosettiyaa maccaasati maayanau giigida alleeqi uttidi eqqida sintta baggaara puttuwaappe oosettida a dossa qamiseti de'oosona. ha eqqida qamishetu qodai aappunee?

qoca garssan sa'an loorettida urqqaappe merettiya miishsha gidida basheenne qassi buurati de'iyoosaa heeran coratti uttida issi bai de'ees ha urqqaappe merettida songgo ettiyo miishshaa sunttai aibaa giitettii?

Issi bitanee bar kushe hiillatane wogaa miishshaa gidiyaga shaatiyaanne dumma dummabata ekkidi qocaa bayzzuwayyo caanidi efiiddi de'ees.

Baalaa wodiyan dumma dumma yelagat gazziya kiyidi keehi puullatti giigidi dumma dumma lo''iya mayuwa maayidi yeettaan duuridinne hombbocciidi de'iyaa yelaga naati de'oosona.

Dumma dumma gandaani dozzaa tokkidi bantta kushiyan akaafaa aylliya dumma dumma bokkiyo miishshaa oyqqidi wontti maata guuraara soo simiidi de'iya cora attuma asatinne macca asati de'oosona.

gita wora garssan xoqqu asaappe dugetta goggiidi de7iya gita soosoi beettees ha soossuwaappe hafittan eqqida macca na7iya ai mala merai de7iyo shuraabie maaya uttate qassi a woottido qohphee ai mala meraa de'iyaagii?

Kuwassiya dembbani ka'anawu gelida cora kaasanchchati issi mala caammaa wottidi toho Kuwassiya dembbani ka'iddi de'oosona.

dumma dummasappe yiida cora asati akkaapaa, ayliyyaa, shoddiraa, maagazziya, maddooshshanne dumma dumma oosuwaw go''ettiyo miishshaa oyqqidi oge doonan asi xeessikko oottanaw baana giidi eqqida asati corati beettoosona.

ganddaan de'iyaa sati bal"eessay wol"idogaa be"idi bonniyaan meeli uttida goshshaa booraa waaxidi gooyyiidi de'oosona. hegan qassi yafaran yafari yafari gooyyido gooshshan zerettaa zeeridi de'oosona.

Keehi haaho ogiya hemetti yiida asati ambbaani namisido gishshaassi tukke keettatanne katta keettata yuuyyi yuuyyidi koyyiiddi de"iya issi maccaaranne naa"u attumaageeti de"oosona.

Wodalla ganjje odi-bessan dumma dumma kare biitta miishshaa laamiyaaba dumma dumma miishshatu laamiyaa odidde de'ees. He oduwa ezggiyaa cora so asati uttidi tukkiya uyyide ezggide de'oosona.

Issi giigisso sohuwani cora durssanchchati kushe hiillatanne wogaa maayuwa maayidi durssaa duriiddi de"iya attuma asati keehippe ufayttiiddinne miicciiddi de"iyageeti de"oosona.

Toho kuwaasiyaa dembbaan wolaytta dichchaa tohuwaa kuwaasiyaa kaafiyaa yarati wolaytta qonccisiyaa malaataara de'iyaa bandiraa oyqqidi yeexxidi de'iyaa cora yelaga naati beettoosona.

tophphiyaa too kuwaasiyaa dembban kuwaasiyaa kaassaa be7anawu yida coora uttida asatinne eqqida asati de7oosona. ha sintta baggaara bari naa77u kushiyaa micci uttida yelaga na7ai awa citawu kaa7i yaage?

Cora yelagatti ambba kiydi dumma dumma sohuwaan xaafeti uttida erssuwaa nababossona. Cora yelagatti qassi anjetti uttidi oosuwaa xayi uttida naata.

Naa"u yelaga naati elektiroonike miishshaa bayzziyo keettaa gelidi naa"u silkkiya shammidi kiyiiddi de'iyageeti beettoosona. Naa"aykka bantta giddon haasayiiddi, hagee lo'o hagee lo'o giiddi bantta koyogaa ekkidi hemettiiddi diyageeti beettoosona.

Issi ambbaan de'iyaa supermarkketiyaa zal"iyaa zal"anchchay bari motortiyaa ekkidi ambbaa zanaqqa sohuwaa bari kahaa pashikkisana giidi biidi dees.

Ambban issi yelaga na'ay oge doonan sharaa miccidi dumma dumma maxxaafata bayizziiddi de'ees. Hegeetu giddon dumma dumma nabbabbanawu go'ettiyo geeshsha maxxaafay dumma dumma luxettaayyo maaddiyabata oyiqqi uttis.

issi mishiriyaa keehi puulatta giiga uttidaara beettasu qassi giddo baggaara karetta shuraabiyaa maaya uttaasu ha mishiriyaa odibessaappe yiidaageeti oichchiiddio oyshaa zaaray des. ha odibessaappe yiida asati bantta kushiyan oyqkidoogay aybaa geetettii?

shuchchan keexettida keettaappe sintta baggaaranne guyye baggaara gita mittati eqqidaageeti de7oosona. ha mittatuppe qassi sintta baggaara dembbatti uttidasan eqqida kaamiyaa qoodai aappunee? qassi he kaamiyaa merai ai malai?

bataskaani de'iya cora woosiyo keettaa kaaletiya asati layttappe woosiyo keettiyo keexxanawu ootido halchuwani baaso oosuwa oottanawu wosa keetiyo kaaletti kaaliya asati oysha shiishidoosona.

Ambban ogiyan hemettada de'ishin dumma dumma maawo keettatun kushe hiillatanne wogaa maayoti corati puulati uttidaageeti maaraara dooddidi eqqidaageeti beettoosona.

Tamare naati timirttiyaa taamridogaape guyyiyan banttayoo luxanayoo maxafa keettaa geelidi dumma dumma maxaafaa ekkidi nababiidi doosona. Ha nababiyaa naati issoy issoy bari so oossuwaa oottees. kifiliyaan immido so oosuwaaka wassi oottidi doosona.

Soni uttida gita odibesaani dumma dumma oduwa aatiidi de'iya odibesa bolaani de'oosona. he odibesan dumma dumma oduwa ezggiya aawatinne aayeti soni utti uttidosona.

gandaani issi keettaa yiidi goshshaa goyanawu shiiqi uttida cora dagoy de'iyosani dumma dumma balteetati shiishido qumaa goshaa goyanaappe koyruwani miidi de'oosona.

Nu ambban de'iya issi mittaa ayifetuppenne atakilttetuppe giigiya ushshatanne qumata bayizziyo keettaa bitane qocaa kiyidi dumma dumma mittaa ayifeta abukaadduwa, mangguwa, paappayaanne hegeetanne hegeeta malatiyageeta shammidi ekki biidi des.

qocca garsani birataappe oosetiya dumma dumma buqurata issi zal'anchay eqidi bayzziidi de'ees, i bayzziyosan hokkidi shamiya cora attuma asati de'oosna.

Dumma dumasappe yiida yelaga manccanaatinne attumana naati bantawu maayi giigidinne puulattidi bootta maayuwa maayidi zanaqa sohuwani bantta kahaa pashkisiidi de'iya cora naati beetoosona.

heeran de'iya asaassi dumma dumma sohuwappe yiida meretettane heeraa naagiya asati dumma dummaasatuyo banta heeraa nagana mala loohissuwa imiidi de'iya asati issisan shiiqidi tobiidi de'oosona.

Issi daase giddon cora asati utti uttidageetti beettoosona. He utti uttida asatuppe sintta baggaara keehi puulatti uttidi maayidi giigidi eqqida asati de'osoona. He asatu qooday appunne?

issi yunburshiya tamaare na'ay bari kushiyani cora miishshaa oykkidi dumma dumma ooratabata shamana giidi maayuwanne caamaa bayzziyo suuqiya geliidi beetees.

Issi yelaga na'ay ambbani ba electronikke miishshata zal'iyo keettan dumma dumma wode ehiido silketanne dumma dumma qassi muuziiqaa woikko yetta siyiyo hayttan wotti siyoobata baso gelissidi de'ees.

Sooni shayetti uttida tukkiya beni wode udulaaninne udula mittan ekkidi caddettees shin ha'i wode issi michchiya eqada tukkiya gaacciya maashiniyaan tukkiya gaaccaydda diyara de'awusu.

woossiyo keettaani asirataa oosuwassi yiida cora asati goshshaa goyiidinne qassi bagga asati he goyidosani tossaa tokkiidi de'iyaageetu matan cora yelaga naatinne aawati de'oosona.

Issi yelaga na'ay metoottidi oge doonan bantta de'uwaa de'iidi de'iya cora yelaga naata shiishshidi baalaa wodiyan ashuwanne dumma dumma qumata eta mizziidi de'iyaagee beettees.

Misiliyan kushe hiilatanne wogaa dichanaawu dumma dummasaappe shiiqida asatussi katanaassi aawa gidiya aawati zoriya immiidi de'oosona.

Naa"u yellaga naati quma keetti geliidi qumaa mi maakogaappe siimini bantta kiisiyaan kushshiyaa yeeddidi he marccuwaa ekkiyaa mishireesi kisiyaappe keessidi mishshaa immiidi de'oosona.

issi cima bitanee sooni kare bagaara darkkon uttidi dumma dumma beni hayssiya maxaafata oykkidi nababiidi de'iya issi ceega bitanee de'ees.

So gidoon aaway uttidi odi besaa be'ishin dumma dumma odi bessaan adhdhiya erisotta ezzgiidi de'ees. Qassi ishshaykka matan uttidi tukkiya uyiidi de'ees.

cora mittaappe oosettida saaxia masatiya miishsha dooretti uttida zo'o merai de'iyo mittaa yifee woikko atakilttee hagaa sunttai aibaa geetettii?

Woossiyo keettan woosaa giigissoyi wuridoogaappe guyyiyan macarashan erissuwa odi makkin issi ooratta ammananawu koyyida bitanee bataskkaanaa yiidi ammanuwa aawatuura issippe haasayiiddi de'es.

Ambban de'iya baazariya sohuwaappe naa'u yelaga naati so miishshata shammidi bantta zambbeliyan oyqqidi baazariya sohuwaappe gaxxaa kiyiidi diyageeti beettoosona.

Issi ogiyaa doonani dumma dumma lo"iyaa mayuwaa bayzzidi de'iyaa zal"anchchaa achchan yuushshuwaa dooddi uttida cora asati he maayuwaa xeelliidi de"oosona.

Naa'u maccanaatinne issi attuma na'ay issi katta keettan kare bagaara uttidi kattaa miiddi doosona. Qassikka etappe sintta bagaara tukkiya bayzziya na'iya utta uttidaara de'awusu.

bootta maayuwa maayidi keehi puulatti allaqi uttida macca naatinne attuma naati sintta baggaara deoosona. etappe guyye baggaara qassi gitaa mittati de'oosona ha bootta maayuaa maayidaageetu giddon aappun attumaageeti de'iyoona?

Baallay gakiddo gishshawu cora macca naati bantta huuphphiyaa giigisanawu huuphphiyaa puulayiyo keetta gelidi doossona. Gelidi banttana hereggan be'idi hagaa huuphphiyaa puulayanaw koshshes giyoogani puulayiyo keetta gelidi de'iyaa asatti doosona.

Issi woossiyoo keettaani dumma dumma he woossiyoo keettiyoo kaalletiyaa asati dumma dumma baaso hagaazaa ba deriyaayoo oottana mala cora he woossiyoo keettiyoo kalettiyaa asati eta oychchiidi de"oosona.

Soon bari na'aa aaway zooriidi dumma dumma carkko naqaashshata kaallana mala ayoo zoriyaa immiidi de'ees. Ha aaway bari na'aa loyttidi kahaara diiccana mala giidi ayoo zoriyaa immiidi de'ees.

Yettanchchay sinttawu kiy eqqi uttidi wolayttatto yettaa yexxishin qassi be'anawu shiiqida cora asati duriiddinne bantta kahaa pashkkissiddi de'iya asati issisaa shiiqi uttidosona.

Issi ambbaan aspalttiyaa woykko kaamiyaa ogiyaa achchaani issi puula miishshaa bayzziyoo keettani issi yelaga na'iyaa eqqa uttaasu. A qassi ba maayuwaa maayido bootta mayuwaanne qassi karetta kootiyaa bollaara maaya uttaasu.

Qoca garssaa gidduwaa hemettada biishin ya baggaara dumma dummabaa zal"iyaa asati eqqi uttidoosona. Hegaappe sintta baggan qassi issi maayuwaa bayzziyaa bitaniyaa asay dooddidi dumma dumma maayuwaa shammiiddi de'iyaa asati de"oosona.

Bal"eessay woodhdhido wodiyaani cora asay ganddaa heeraan maaccay attumay daguwaan denddidi booraa waaxxidi keehi aaho gooshshan oosuwaa oottiidi de'iyaa asati beettoosona. Eti uttidi tukkiyaa kokkaaduwaa shiiqqidi miidi de'oosona.

goshshaappe ya baggaara gita mittatinne qassi maaxoti de7iyaageeti beettoosona. ha yafaran yafaran togetti uttida maata merai de7iyo kattaa aifiyaa sunttai aibee?

issi coro mittai de'iyoosaa heeran gidduwan gadiyan goyidi diya bitanee beettees. ha bitanee naa'u boorata waaxi uttiis ha naa'u zo'u booratu morggiyan de'iyaagaa sunttai aybee qassi biittan torette uttidaagaa sunttainne i kushiyan oikkidoogaa sunttay aybaa geetettii?

issi pooqquruwaappe oosettida daase garssan cora yelaga naati de7oosona he daasiyaappe gaxa baggaar qassi shuchchan keexettida kiittai de'ees. qassi yuushuwankka daro gita adussa mittati de'oosona. ha daase garssan de'iya yelagga naati ai mala mera maayuwaa maayaottidana?

sa'an hiixettida bootta sharaa bollan eqqida zo'o sharan kumi uttidaagee dumma duma qumaa sawettanaunne mal'ettanau go'ettiyoogatuppe issuwaa ha sharan kumidi uttidaagaa sunttai ay baggetettii?

naa'u yelaga naati puulatti maayi giigi uttidi beettoosona. wolaitta yoo yoo giyaa xifaateeka qassi eta sinttan de; ees attumaagee ay mala meraa maayuwaa maiddee qassi ha maccaara ay mala maayuwaa maayaree a barkkushiyaa aphpha utturoogee aybe?

samaareti luxanawu giigissido ha maxaafaa merai ay malee qassikka ha maxaafaappe bolla baggaara naa'u banddirati awa banddiratee ha maxaafaayyo suunttai ai baai qassikka ha maxaafai aapuntta kibiliyaa maxaafe?

Qoca garssan cora macca asatinne attuma asatti eqqidaagetti beettoosona. Ha asay de'iyosani salo meray de'iyo sharani daasettida keettaykka beettees. Qassi sintta baggaara boottaa maayuwaa maayara wolaytta odi besappe yiida issi maccaara bari kushiyan oyqqidoge aybe?

keehi puuletti uttida keetta gaassan bar huuphiyaa loytta giigissara dadissa uttida na'iya bar issi kushiyan aafun dadettira huuphiyaa oikka uttadee a maayido maayo meeray ay malee

cora yelaga maccanaatinne attuma naati alleeqidi puulattidi eqqidaageeti beettoosona. ha naati bootta maayuwaa issi mala xifatee de7iyoogaa maayidi eqqidosona. ha yelagatuppe sintta baggaara eqqidaageetuppe qophphiyaa wottidaageeti aappune?

issi aaho goshshai de'iyoosan gaxa baggaara wogga gita zaafeti eqqidaageetinne qassi kattogetti uttida uuttati beettoosona ha wogga gita aaho goshshan eqqida asati aappunee?

issi xiiddan togetti uttida karen sintta baggaara dumma dumma lo'iya ciishati de' oosona. karen maatan dembban uttida issi mishiriyaa qassi beettawu. su ha mishireeppe sintta baggan samppan uttida boottaa sunttay ayba?

maata meray de'iyo kehi gita mittatuppe ha baggaara miizaa sakaalanawu oottido dirssayi de'ees he dirssaagarssan eqqida miizati aappunee qassi sintta baggaara eqqida bitanee ay mela maayuwaa maayo uttide

keehi xoqqa deree de'ees. ha xoqqa deriyaappe ziqqan qassi gaden toketti uttida uuttati de'oosona. ha uuttai de'iyoosan aapun keettai dii qassi issi bagga keettan eqqida asaa qoodai aappunee?

issi timirtte keettaa giddon kaquwan de'iya toophphiyaa banddira de'iyaagee beettees he timirtte keettaa yuushuwan qassi gita mittati de'oosona ha timirtte keettaayyo dirssay shuchchan diretti uttiis ha dirssan eqqida zanggiyee ay mala meeran tiyetti uttidee

gita mittay de'iyoosan he gita mittaappe guyye baggaara qorqquruwan keexittida keettai de'ees qassi he gita mittaa garssan eqqi uttida cora asati de'oosona haasatu garssan eqqida xaacetu qooday aappunee qassi haasati aybaa oottiidi de'ona qassi aybawu eqqidona

issi bitanee qophphiyaa wottidi kootiyaa maayid giddo baggaara bootta shamaziyaa maayidi utti uttidagee beettees. Ha bitanee barkkushiyan aybaa oyqde? Qassikka sintta baggaara xifatiyan de'iya sunttay oona geetettii?

issi keettan issi sa shiiqira cora attuma xaaceti beettoosona. ha xaacetu giddon aappun maccaageeti de'iyoana qassi qophiyaa wottida xaaceti aappun xaacee de'ii?

keehi gita deree de'iyoosan gita cora mittadi de'oosona. ha mittatuppe sintta baggaara dembbatti uttidi lo'ii uttida maate de'ees' ha maatan eqqida asatu qoodai aapponee qassi eti maayi uttidoogee aibaa geetettii?

keehi gixa mittay de'iyoosan guyye paggaara issi shuchchaappe oosettida keettayi de'ees ha keettaappe qassi ha baggan mittan doodetti uttida qorqqoruwan daazetti uttidaagee aybee qassi i aybawu go''ettiyoogii

issi timirtte keettaa giddon kaquwan de'iya banddirai beettees. qassikka yuushuwan kuhau maaddiya gita mittati de'oosona ha timirtte keettai teetido qalamiyaa merai ai malai qassi sintta baggan shuchchan direttida dirssaa bollan de'iya xifatee woigiyaagii?

issi pirotesttantte woossiyo keettan sintta baggaara gulbbatidi bantta kushyaa xoqqu oottida maccanaati de'oosona ha naati maayido maayuwaa merai ay malay qassi badaskkanaayyo pude baggaara de'iya xiifatee woygiyaagei

issi puutiyaa putisiyo sohuwan karetta piristaaliyan cora dooruwan de'iya puuteti de'oosona. ha putiyaa puuti siyoosuwan keehi gita mittati kuwaayyo go'iyaageeti de'oosona ha sohuwan eqqida asati aappunee qoodan?

naa77u naati eqqidosaappe guyye baggaara gita wora maasttiya cora mittan tokettida mittati de7oosona. ha sintta baggaara eqqida naa77u naati issi mala maayo maayidoogee awa banddirai?

issi anccoti uttida biitta bookkidi diya issi bitanee de'ees. appe guyye baggaara asa toomatiya issi karetta suriyaa gixxida nay de'ees. ha bitanee hokki uttidi barkkuushiyan birataappe oosettida miishay oyqqidoogee aybaa geetettii?

puulatta giigada bar huuphiyaa giigissada bootta maayuwaa maayada eqqida mishiriyaa a haasayanau go'etiyoogee oiqqidoogaa sunttai aibaa geetettii qassi a oiqqidoogaara sinttan qassi yaachchan eqqidaagaarggatin qoodan aappunee?

deree de'iyo heeran cora mittati de'oosona ha mittatuppe sintta baggaara xoqqu giidasan issi zaallaa bollan eqqida yalaga na'ai de'ees. hailaga nayai barkkushiyan oyqqido banddiraa sunttai awa banddirai qassi i maayido maayo merai ay malatii?

qoca garssan baizuwaayyo shiishshi woottido ootta sharan qoletti uttida issi zo''obai beettees ha zo''oy bayzuwoogee aibaa geeeettii qassi ha baggaara dooruwn de'iyaagaa sunttay aybaa geexettii

Keehi puulatti uttida issi keettaa garssan toketti uttidabaa malatiya mittaa putee de'ees. Qassikka ha keettaa sa'an mittaappe oosettida oydeti de'oosona. Ha keettaa garssan uttida asati aappunee?

issi gita puulatti uttida keettaa kare baggaara uttida asati de'oosona he asatuppe sintta baggaara keehi puulatta uttida bollukkuwaa maayida issi yalagana ee de'oson ippe sintta baggaara uttida qumaa qommotu sunttaa oda qassikka ha tigeti uttida ushshaa sunttay aybay

wora garssan de7iya gita maataa giddon hokki uttidi aibkko miiddi diaba maasttiyaageetu wora do7atu sunttai aibee? eti qoodan qassi aappunee?

issi qorqqoran daasetid uttida qorqqoro daase garssan cora ashati bantta kushshiyaa xoqqu oottidaageeti de'oosona. haasatuppe guyye baggaara mangguwaa togettida manggoi de'ees. ha sintta baggaara de'iya naati ai mala meraa maaya uttidona?

cora asati issi keettaa darkkon eqqi uttidaageeti puulatti giigidi tungguuzaanne hadiyaa maayidaageeti beettoosona. qassi sintta baggaara burlukkuwaa maayaara alleiqa uttida qeeri na' iya da' usu a barkkushiyan miiyye baggan oiqqidoogee aibaageetettii?

ogiyan eqqida asatinne kaamiyan qassi yaa ni haanne biya cora moteretinne baajaajeenne de'iyaagee beettees ha asay de'iyoosaa heeran gita mittati de'oosona qassikka heezzu tohuwaara de'iya baajaajiya bollan kiyi uttida yalaganaati de'oosona eta qooday aappunee

issi maayuwanne caamaa bayzziyo keettaa kare bagaara eqqi uyyida sureti de'oosonna. ha suretu bolaani bola bagaara eqqi uttida caamatu qooday aapunee?

keehi gita dembban cora asati maccaasainne attumaasainne baggai eqqidaagee baggai uttidaagee de7ees. haccoratti uttida asaappe guyye baggaara naa77u qorqqoro daaseti de7oosona. ha daasiyaa giddon tiyettida qalame merai ai malai?

cora maccaasati puulatti giigidi maayi uttidaageeti sintta baggaara de7oosona. ha maccaasatuppe aapun asati bantta kushiyan borssaa oiqqidaageete? qassi aappun asati wolaitta bullukkuwaa maayida maccaasati de7iyoona?

karen darkkon keehi lo77iya dembbai de7iyoosan eqqi uttida asati aappunee? qassikka eta guyyen keehi uutan doodettido uttida keettai aappunee?

isi kaamiya ogiyaappe haddirssa baggaara karen dooruwan bayzuwaassi wottido gita mittati de'oosona he mittatuppe sintta baggaara qassi cora qorqqoro keettati beettoosona. ha kaamiyaarppe sintta baggaara biiddi de'iya asatu paidoy aappunee?

issi keettaa garssan keehi xeelliyode ma ma giisiya wolaitta wogaa qumai de7ees. ha wogaa qumai samppan yeechchan hiixetti uttiis. ha wogaa qumaa sunttai aibaa aibaa geetettii? qassi gidduwan de7iya barbbare merai ai malai?

gita aahpo kaamiya ogiyan ushshachcha bagaaranne haddirssa bagaara gita mitati tokketi uttidosona. ha sintta bagaar diya kaametu qooday aapunee?

yehi puulatti uttida sii keettaa garssan cora asati de'oosona. ha asati uttidaageeti wolaitta oogaa qumaa maanoo shiiqi uttidoosona. ha asati manqqan qaaxxidi de'iyoogi burcciiqkuwaara de'iyaagee aybee qassi eti miidi diyo kaattaa sunttay aibaageeti?

issi puulatti uttida maayuwaa baizziyo keettaa karen naa77u maccaasatu qamisee eqqi uttidaagee beettees. ha qamisee bootta qassi he bootta bollan gujettidi sigetti uttidaagaa sunttai aibaa giitettii?